ezifundweni ze creche abantwana kunengi abakufundiswayo laba abancani okungakavumi ukuthi bayemfundweni yaphansi bayadlala bafundiswe ukudweba ama pertain lokunye okunenginengi okubenza babekwazi ukuthi bayengena kumfundo elandelayo

Imfundo yezifundo zebanga eliphansi ezabantwana iqakathekile kakhulu, ababalisi babo ngabantu abaqeqetshiweyo emfundweni yaphezulu abakwaziyo okuhambelana labantwana okumele bakwenze

Abafundi bengakayi kumfundo yebanga laphansi bayaqala kumfundo okuthiwa yikreshi lapho okusukela khona abafundi abaseleminyaka abaselamamansi kuze kuyefika kubanga lesithathu bafundisa okutshiyeneyo lapha

Imfundo yaphansi ye primary school iqalela ku ECDA ize iyecina kubanga lesikhombisa . Abafundi bafundiswa ukubhala , ukubala lokunye okunengi nengi okubenza bakwanise ukuphila kuhle labanye .

Emfundweni yaphansi kweleprimary ezimbabwe abafundi baqalela kubanga lika ecd A bayecina kubanga lesikhombisa kanti bafunda khona ukubala ukubhala kusetshenziswa imiduli kubhalwa ngamatshoko ukwenzela ukuthi abafundi babone

Emfundweni yaphansi kweye primary school .kwele Zimbabwe .Abafundi bayalungiselwa amatafula abambene lamabhentshi okuhlala kanti izindlu zabo zokufundela kulapho abagcinela khona amabhuku lokunye .

EZimbabwe imfundo yaphansi isiqakathekiswa kakhulu. Isisukela kuECD A,ECD B iqhubeka isiya kuzifundo zika Giredi 1 ize iyecina kuzifundo zikaGiredi 7. Lelibanga liqakathekile kakhulu, abantwana bayafunda ukubhala amabizo, ukubala kanye lokwenelisa ukubala amanamba. Luyasiza kakhulu lelibanga lemfundo yaphansi.

Emfundweni yaphansi abafundi bayabhalelwa amabala lama number emdulini. Kubhalwa ngamatshoko angama color amanengi ahlukeneyo ukwenzela ukuthi laba abasakhulayo benelise ukubona kahle kanti amabala abo abhalwa abemalhulu kakhulu.

Emaprimary ase Zimbabwe kunengi okwenzakalayo. Kusukela from ku ECD A kuze kuyefika kubanga lesikhombisa, abantwana kungayisikho ukufunda ema classini kuphela okunye njalo bafunda lemisebenzi yezandla egoqela ukulima.

Emfundweni yaphansi abafundi bayalungiselwa amabhuku abo okubala abancedisa ezifundweni zabo. Lamabhuku abhalwe ngabaqeqetshi abakwaziyo ngabantwana besebanga laphansi okwenza benelise ukufunda ukubala lokubhala.

Emfundweni yaphansi ePrimary school eqala from ECD A ize iyecina kubanga lesikhombisa iqakatheke kakhulu lesisibanga ngoba kulapho abafundi abafunda khona ukubala, ukubhala kanye lenombolo

Ezikolo zemfundo yaphansi kutholakala abafundi abasukela kuECDA kuze kuyefika kubanga lesikhombisa. Abafundi laba kunengi abakufundiswayo okugoqela ukubala ukubhala kanye lenombolo.

Imfundo yebanga laphansi iprimary school iqakathekile kakhulu kwabasakhulayo ngoba yilapho abafunda khona ukubala ,ukubhala kanye lakho kwonke okudingakalayo empilweni ukuze umuntu abekwazi

Imfundo yaphansi iqakathekile kakhulu elizweni leZimbabwe, iqalela ku ECD A, ECD B, kuyeqala eyinye ebangeni lakuqala isuke iyecina ebangeni lesikhombisa. Lapho abafundi bafundela ukubala , ukubhala lokunye okunengi nengi.

emfundweni yaphansi zinengi indlela zokufundisa abantwana kuyasetshenziswa kakhulu imininingwana efanana lama chart lapho okudwetshwa khona besekusetshenziswa ama cryon amakhala ahlukeneyo ukuze abafundi bafunde

Imfundo yebanga eliphansi kwele zimbabwe iqalela from ECDA ize iyefika kubanga lesikhombisa lapho abafundi abafunda khona ukubala ukubhala lokunye okunenginengi okubasizayo .

Imfundo yezingeni eliphezulu kweleZimbabwe iqalela kubanga lakuqala iyecina kubanga lesithupha, kanti abanye njalo bayaqhubeka beye kumakolitshi agoqela amaPoly kufundelwa khona imisebenzi yezandla, kufundisa lokunye okutshiyeneyo.

Imfundo yezinga eliphezulu kwele Zimbabwe isukela kubanga lakuqala iyecina kubanga lesithupha. Abanye abafundi bayacina kubanga lesine, labo bafundi abacina kubanga lesine bayaqhubeka baye kumfundo yaphezulu egoqela amakolitshi lama pholi.

Emfundweni yaphezulu eyesekhondari lasemakolitshini kunengi okufundelwayo okugoqela ukuhlabela lapha abafundi abaphatheka khona betshengisa izipho zabo zokucula okubayenza baphile kuhle bathole okokwenza njalo.

Amagaraji aqakathekile kakhulu lapho okulungiswa khona izimota kanti zona zilungiswa ngabomakanika abafundileyo lokhu bakufundela ngasezikolo zemfundweni yaphezulu lapho okufundelwa khona imisebenzi eminengi eyezandla.

Imfundo yezingeni eliphezulu eye secondary leyemfundo ephezulu kakhulu eyema college iqakathekile kakhulu. Abantu bayafundela okunengi okunjengokudweba izindlu, ukwenza amagetsi, ukupheka ,ukuba ngababalisi

Odokotela benyamazane labo balusizo kakhulu kusizwe sikamthwakazi. Labo ngabaqeqetshileyo ukukhangela ngezokulima lezenyamazana lezi ezigcinwayo ikakhulu ezisinika inyama, uchago kanye lezimvu ezibisa i"wool".

Abafundi bemfundo ephezulu emakholeji lapho sebazaqeda bayabhala imihloliso. Limihloliso iyabe ikhangela ukuthi bengabe bezizwisisile na izifundo zabo khona bezaphiwa izithupha zabo.

Emfundweni yaphezulu yebanga lokusukela kubanga lakuqala Kuze kuyefika kubanga lesithupha kunengi abafundi abakufandayo beqenda ukufunda lapha bayathola ezethifikethi ezibenza benelise ukuya ema yunivesithi kanye lasemapholi

Elizweni le Zimbabwe abafundi bengaqeda ukufunda emfundweni yabo yaphezulu esukela kubanga lakuqala isiyakubanga lesithupha bayathola izetifikhethi ezibenza benelise ukuya emfundweni yasema university lapho abafika baqeqetshe khona bathole imisebenzi ngezetifikhethi zabo.

Abantwana bemfundweni yaphezulu kweleZimbabwe, zinengi izifundo abazithathayo. Ezigoqela ezokulima, ukuthunga, inombolo kanye lesikhiwa. Lokho kwenzelwa ukuthi baqeqetshe ukuze baye emayunivesithi.

Imfundo yaphezulu kweleZimbabwe iqalela kubanga lakuqala ize iyecina kubanga lesithupha. Lapho abafundi bayathola izethifikhethi zokuqeda eziyenza ukuthi bayengena emayunivesithi lasemakolitshini.

Abafundi bemfundo yaphezulu eZimbabwe, kuelezikhathi abahlangana khona esithi kuse assembly, baboniswe izinto ezinengi eziphathelane lokufunda kwabo kanye langempilo zabo

Zinengi izinkolo zemfundo yaphezulu kwele Zimbabwe, zisemaphandleni zibuye zibe semadolobheni lapha abafundi abaqeqetsha khona ukuze benelise ukuya funda emayunivesithi lasemakolitshini amanengi kwele Zimbabwe.

Imfundo yezinga laphezulu kweleZimbabwe isukela kubanga lakuqala iyecina kubanga lesithupha. Abanye abafundi bacina kubanga lesine besebesiya kumfundo njalo elandelayo eyokwenza ama course kuma Polytech

Izikolo zemfundo yaphezulu ezitholakala kuzwekazi laseZimbabwe ikakhulu ezisemadolobheni zandise ukufakwa amagedi amakhulu zaphinde zabhalwa ngamabala amakhulu atsho ibizo lalesosikolo.

minengi imidlalo edlalwa ngabafundi emfundweni yaphezulu okusukela kubanga lakuqala kuze kuyefika kubanga lesine limidlalo igoqela i volleyball leyo edlalwa ngabafundi bonke jikelele abebanga eliphezulu

emfundweni yaphezulu eyebanga lakuqala kuze kuyecina kwelesithupha ezikolo ze Zimbabwe kulokutholakala ama library okuyindawo lapho okugcinwa khona amabhuku ahlukeneyo ancedisa abafundi jikelele

Emfundweni yaphezulu, isekhondari ejukheshini, iqala kubanga lakuqala ize iyefika kubanga lesithupha. Abafundi basuka bethole ezethifikhethi ezingabenza baye emayunivesithi, ema pholi kanye lasezindaweni ezinengi okufundelwa khona imsebenzi.

Imfundo eyebanga eliphezulu eZimbabwe eyesekhondari iqalela ku"form 1" ize iyecina ku"form 6".Limfundo iqakathekile, iyenza abantwana bathole izethifikhethi ezingabenza baye emaYunivesi.

Izikolo zemfundweni yaphezulu okugoqela kusukela kubanga lakuqala kuze kuyefika kubanga lesithupha ezemadolobheni. Zakhiwe ngobunono obumangalisayo, zakhiwe zafakelwa amadurawall kwafakwa amagedi amahle. Kanti ngaphandle kwalungiselwa kwaba kuhle kakhulu.

Emfundweni yaphezulu eyesecondary kunengi okwenzakalayo limfundo yaphezulu iqala kuform1 kuze kuyefinyelela kuform4 kulezinto ezigoqela imidlalo ezempilakahle ezokulima lokunye okunengi nengi.

ezweni le Zimbabwe banengi abantwana abazalwayo lapho bezalwa labo bantwana kunengi abafisa ukukwenza empilweni baqala ngokungena e primary school besebeya emfundweni ephezulu okuthiwa yi secondary school lapho abenza izifundo ezihlukeneyo abaphumelela kulezi zifundo bayaqhubeka baye ema university lase mapoly baye dinga ulwazi lwemisebenzi

Imfundo yezinga laphezulu iqakatheke kakhulu kwabasakhulayo kuqalwa kuyiwe kumfundo yangaphansi I primary besokuyiwa emfundweni yangaphezulu I Secondary eyiyo eyenza ukuthi umuntu enelise ukuthola indawo ema university ayefundela imisebenzi etshiyeneyo emnika imisebenzi yokuphila yokuzinceda

Imfundo ye-University elizweni leZimbabwe iqakathekile kakhulu. Kanti silawo lawo ma-University ngobunengi bawo. Abafundi bayaqeqetsha khona beqeqetshela izifundo ezinengi ezitshiyeneyo ezibancedisayo empilweni.

Emfundweni ephezulu ema university, kweleZimbabwe, kunengi okufundwayo. Kufundelwa imisebenzi, eyenza ukuthi abantu bathole izithupha. Benelise ukuqatshwa ngamakhampani atshiyeneyo. Besebenza imisebenzi ehlukeneyo.

Imfundo eyezinga eliphezulu emayunivesithi kwelakithi eZimbabwe isiyinto esijayelilekile kakhulu, abafundi abaqede izifundo zamfundo yaphezulu esecondary abanye bayahamba emayunivesithi beyefundela imisebenzi etshiyeneyo.

Emfundweni yaphezulu eyemaYunivesithi. Abafundi zinengi izifundo abazifundelayo, kutshiyana ngokuthi bona bakhethe ukufundela kuphi kwangikhona. Kanti izindlu zabo zilungiswe kuhle ekutshengisa ukuthi kusemfundweni yangaphezulu.

Emayunivesithi abafundi abanengi bayafundiswa ezamakhomputha eziphathelane letechnology esezigcwele kakhulu njalo esizimemetheka kulezinsuku umhlaba wonke jikelele kukanti baphuma sebeqeqetshile ngokusebenzisa kwethekhinoloji.

Manengi amayunivesithi elizweni leZimbabwe. Atholakala emabholobheni ehlukeneyo. Kanti kulapho abafundi bafundela izifundo ezinengi ezitshiyeneyo ezenza bathole izethifikhethi ezibatholisa imisebenzi.

Emayunivesithi kunengi okufundelwayo. Kuhlangana abafundi bezifundo ezihlukeneyo. Kanti kulabaqeqetshi abaqeqetshileyo ukufundisa lezo zifundo. Ukwenzela ukuthi labo bafundi bathole izethifikhethi azizabasiza

Emayunivesithi kunengi okwenzakalayo kuhlangene abafundi abanengi okwamagama abafunda imisebenzi etshiyeneyo okubenza ukuthi bangaqeda bathole izethifikhethi bayesebenza kuzinhlanganiso ezitshiyeneyo.

Emfundweni yaphezuzlu ema university kunengi okufundelwayo kanti abafundi bayaqeqetsha besebe thola izethifikhethi ezibenza ukuthi bathole imisebenzi etshiyeneyo ebaphilisayo.

Emayunivesithi kufundelwa izifundo ezitshiyeneyo, kuhlangene abafundi abanengi abaqeqetshela izifundo ezinengi. Kanti lapho bangaqeda bathola izethifikhethi ezibancedisa ukuthola imisebenzi.

Ema university kwele Zimbabwe kunengi okufundwayo kanti lawo ama university lawo manengi elizweni lakithi. Abafundi bayafundela imisebenzi ehlukeneyo okwenza bathole ama certificate angabatholisa imisebenzi.

Imfundo yezinga elingaphezulu eyema University iqakatheke kakhulu kusizwe sikamthwakazi. Kulapho abantu abafunda khona , abafundela khona imisebenzi etshiyeneyo okwenza ukuthi bathole izicoco lezithupha ezizabanika impilakahle sebenza beqhatshiwe .Beqhatshelwe lokhu okuyikhona abakufundeleyo khonangale emfundweni yaphezulu.

Anadolobho amanengi kwelakithi aselama University Lapho okufundwa khona izifundo ezehlukeneyo. Abanengi baphuma belezicocwe ezibenza benelise ukuthola imisebenzi yokuziphilisa phandle.

Emfundweni ephezulu emayunivesithi abafundi bafundela ezindlini ezihlanzekileyo, ezifakwe amatafula lama deski ayenza benelise ukufunda behlalisekile njalo bayenze kahle ezifundweni zabo.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile kwelakithi elezimbabwe. Yenza abantu benelise ukuthola imisebenzi etshiyeneyo eyenza ukuthi bathole okokuziphilisa bengabantu abansundu.

Imfundo yezingeni eliphezulu emayunivesithi kweleZimbabwe iqakathekile kakhulu abantu bayahamaba ezikolo ezehlukeneyo besiya dinga usizo ukwenzela ukuthi baqeqetshe beseyakwanisa ukuthole imisebenzi.

EmaYunivesi kunengi okwenziwayo. Kufundelwa imisebenzi etshiyeneyo. Abafundi bayathola izethifikhethi ezibenza bathole imisebenzi ehlukeneyo kuzinhlanganiso ezitshiyeneyo zikahulumende.

Abafundi abahlala ezikolo efundweni yaphezulu bayalungiselwa izindlu zabo zokuhlala ezilemibheda lendawo yokufaka impahla kanye lesitulonletafula ebancedisa ekubaleni izifundweni zabo .

Imfundo yaphezulu iqakatheke kakhulu incwda bonke abansundu labamhlophe. Ezweni leZimbabwe manengi amayunivesithi awemfundo yaphezulu lapho abafundi abathola khona izicoco ezihlukeneyo ezibenza bathole imisebenzi etshiyeneyo ebasiza ekuphileni lokusiza uluntu.

AmaNdebeke athi imfundo yilifa kanti ezweni laseZimbabwe kulezikolo ezinengi ezisiza abafundi ukuthola leli lifa eliyimfundo. Ziyaphuma izikhwicamfundo kumayunivesithi ahlukeneyo. Ziphuma zilezicoco ezehlukeneyo ezibenza benelise ukuthola umsebenzi baphile.

Imfundo yaphezulu ilusizo olukhulu, eyema university. Yenza umuntu athole ulwazi olumenza akwazi ukuthola imisebenzi ehlukeneyo. Abafundi baseZimbabwe bangaqeda emfundweni ephezulu, eyesecondary school. Bayaqhubeka baye ema university amanengi. Agcwele ilizwe lonke.